Meyssas da7un so shaahytega misile beetis izikka do7u maggarakka cura dummunsi isi som shiiqiti eta sidaga haattaara haladera diishe desses

gaammo dere attuma asay issife shiiqidi tobishe woykko haasayishe diza izaa bessisikka izikka uttidoso hooy timirte keetta milatishin sintara sa7atoora essishe beettees

hayssa nuni beeyoshin dizay aze gikko issi baasappe halamsa asameta caani efida makiney beetes iza bolla caalatida miisha saa wuttishinne saa dizaa asi naa gish beettis

hayssan taasi beetiza misine bolla gammo yalaganayti hahosoppe manca ekizi izaabeti issoysora qoometti sarasettishe beetiza izaa qoddisees

Issi kiitta kaleni dashi nayti semala maayo maaynni ekidashin istabeka guyera maka wiku ita asi ekizashinne ista sintan shajjala zayti miitis

Gamo dere asayay issife gidin beettisi maca asati bootta maayissinne attuma asati banda kushin duura oykkiza izikka beettisikko

Coora asi isi keta gitto dhekkisi beetef izikka dubba dummu maayo maayida isi beykkeeshi istafeka napha lezaabeti habasha maayi isi detimesidala duggusa maayisikko

cura asay issafe utisi haasayeshi heggu topbishi beettiis izafekka sintabagara hatani halandeera utisi beettees issafeka sintabagara heessu asati haasayeshi beettees

Dumma dumma asati isife baarara weykko saarfeyera bantayera daagidi ooti gaashe beetes izafeka bagga asi bee baggara ekisaabeshi beetosa

cora nayti bari qorini baaje aattizi dumma maay7o maaydi hara maydusi yudishe woykko issiba erisishe diiza mayta qoncisi besisikko

hayssani taane be7ashi izin azimeko dila maca asati bashe tamamutini shaasha shayshe meetees izabeka mabi7i shaashape biitta mooxishe beetees.

cora nayta issi bolla shiishidi tamarsishe diiza issi adde sintara eqqisagi bari kushe xoqu oottidi sufemayda iza desidi diiza quncisees

Issipe maalara eqqiza bootta pooqe kiitti hayssa bettisikka izaappey guye baggarakka wagga adussa aho nam7u oge betishe dees.

gammo dere woga qoncisiza may7o mayda heessu addeti sintara ekkisi bari kushenka tuura oykizanne obe wottida donduzakka mayda asi biittis

Hayssa nuuni beashe diisi aasiigo issi keefi lo'isa kitani cora indasi issifiytti haasayishinne tukke uyshe bitiza bisi dekko.

hayssa nuni be'ishie diizy haasidikko cora asi baanana otidi mubbara otidi hoykko darabeessa yushon otidi haasayshinni iskishe diisa beesse

Bootta maayo balara maay'ida adtesi hisi keetta sintan ekkisi beetisi istafeka nam'ao adtesi banta moobaale woykketi deddife woykko eskishe diiza asi beettis.

Isi kehi aho suhunni cora kawo'u sunchati utadi haasayeshe mikko eskishe diissa gojisada misidokko izaafesentara hatti heladera deesikko

issi keehi nahu aderasha giddinni coro beti maci atommi atizaafesi betto suna uzafeka beira coo yilo diisa aygekka bitisi hanankikka keehi malo suna

Hadysan isi keeyia'ida adarasha maqo keeta giddon issi addi meqo mitane maforofoone dhogiddi sofey maayidi haasashe meqo togishe bette.

Haysanii cora nayti gidishon ekkidashin beetisi iza giddonikka mita isi dirishi shidi tama oytizi eettishi beetisi ha zikka masqala durgish beetees.

Hayssa nuni be7ishi diza aaze giikko issi inda tukke shayishi beettis izi sintaanikka irkaboote sineera diiza qoncisida misili hayssa nuusi beettis

hayissan taani beyashe dizay issimaca naya dummabeeri woga qoncisizaara ba doonan shaate attara huphenka gursida attisa izi beetoos izippe guuera kietika des

haysan keehi daqqida isi gidiinees issi wiyedka issi aya shiisha sheeda mizaarade dibatanika guggashuchi ittisaadie beetiza qoccises

hayssan nuni be7ashe dizey aaze giikko issi inddaa huphe shaashen shaashada huphe duge yeddada jabana medhishe woykko giigissishe diza izakka keehi ordde maccasukko.

Dumma dumma asati hatha achani eqidi betosona istappe sintha bagara hathey salo malan gozeti uttides

Hayssa nuuni beyashu dizeyazeegikko issi mala mayumayda odddu asati beittosuna istafeka nam7i gaysh yu nayti giddon macanne attuma gizidi beetees.

hayssa nuni be'ashe diza issin maca dhaya ba kushi bandira mayqqada huphin qobe wotata borsa baada pota sore gixiza issa mitoson dizipimeera soqa diri dees

Seliyode aybesi keehi lo'i eqqida sohoti hasana betoosonna izikka dhoqo seqi giida sohoti keehipe bettoosena miti shuchikka abullan bessida soho goncisees.

beni rodi dambajeri usan bugutta qoncisada kietti hasuhu miittis akita mashoonikka utti dari tafetibe beitiza izaa bitti hissibees

hayssa nusi beettizay aze gikko issi dere qoncisiza mayo maay7di baddawu bigga jabada saanira wottisa heessu mache asi booda goleti zaagisi biittusuna

Gammosooni woykko gammo deri giddo beetizaa ha keeththi keehi eretizakko. Ika guye baggara ubbi beetishi sintharakka arsi diizaa be'ashe qoniccissi bessees.

hayssa nuni beeshi dumma katama gidduni bantaneetetha moorida woykko huphi yeddiza goyisa asikka beetis iza peeka guuera issi karetta addi ekidi xeelishe beetis

haysa nus oddo gattiza eriso yuutiza isi yunikka diesi ha oddo gattiza izikka habisha odo gato so geetettizi erettisa sooko

hayssi yuusi beetezaa diesa miishirina adamecha babe yeetiza isiyoga ha isaaka numithan keepde eretida sundada diza gabo ooson cokko

hayssan nuusi dumma dummabati qoncen beettes istafeka issi atti ha summili hasaishi biitis izaafe guyera musolimi gudusootikka biittis izaape dogaranni gassada suufe tikka dossona

hayssa nuweden ehido marcu weekko bira qanxolooge keehi qonjukko asa nayti giabidi coraba shabizi simmana laandayes izaabeeke esso timatimi giditiya ayfi metees

Dumma dumma eriso aatti di diza worakati hayssa nuus beeteesi hayssa nuni namakko dharo era demmana go7a immiza miisha gejeri eretessikko

doktoriya amii deenmini dabaca seera isippe hibitishe biittisi izikka hibitishe disho soofikka mena malda giddura ha demmeska keehi maaho sogidi iditisikqo

hayssa muosse isi adde kareta may7o maaydi ba achcha beseti haaday meedi diizaage betesikka izikka woka galasi diiza baaba woikko neera galasi diiza programi bese sikkoa

Hayssani isi waraqati qocisi dumma dumma bisile oykisa bisshi beettisi isa bollakka amarato dodara dumma dumma sofeeka xaabeti otozaagi qojekko

hayssan taani da7eda liishe azifikko iisiri asanayti wokko yela ganayti keippe ufaytiti de7idi ha wodi bowusati aathtizo miishappe isso tikito kiya

ha issa nunni biyashe diisee muuse ha misile ayqon7isi mikko nam7u gita asati beettusana isikka touppe giddon keehi eretida nam7u asati beettishe dees

hayssa nuunni xeelishi woykko beeshi diise azifikko issi musulme naya kushin makiropooni oyqeda upin sharbe saasada puthidara beettowus izipeka guye baggara xuufi mittis

Hayssa nuusi beetiza mishile kiippe daro lo7iza misile ha misile bolnaka nam7o ayronni awara nam7o nayta oykkizinne deisha kushen oyqisi baaga bonchana beetis

hayas nusi deytiza yasufikko issi yelaga naay tiktookke eretiza asako izikka sufey maayidi mincidi haasimedi erisso odisheoykko qol7ishe bessees

Libite giddoni banketuura dammadumma bangi giittati digital mato'era gate gibi adhisi doogekka qoncee hayssanikka heedzszu galdasafajjhe attes giisa gehoo7e qoncisees.

Ichashu asati maarara eqqisaagiti beettoosona izikka issinala maayo bollara tirafike maayo maayisakko izappe guyeera mabraate shuubekka.

Hahysazu gili beishene maabarafe shuwukkehi dargi beetisi izaagetoonikka isssi abde giigissishe wuku haa xeelishe deqiza izi beetizi beetis.

hayssa tani be'asha diizayi aze gikko isi addey haa simbidi biratappe woyiko maabrate shuboppe haa simddi xeelishe dizaage erettes izikka ayba asakonne erettes

haysan nusi betiza missile bolla diize azebikko missiagapota keethti woykko qorqooroppe oosetida keettine damo goom deettishinne izaafe sindaraka dam7o idi dees

Hayssa nunne beeshe diizay nasinikko issi kame mooretidi wikko mahin ekisa ga heesu addesi garsara galidi giigissishe wikko dhaagganau giigissishe beette.

gamo dere asa qoncisiza cima awatin badda bootta gaabi hmaani badda huwalikka quba udini isi soho shi uddi torpishin haasayeshe bettiza iziko

issinennen abinemenna meraso hundi dhabarati giqta xali idtizaabe beetes izikka berara biyoode wootanne salo berabeekko salookka supa beetes

hayssa nuni beyashe dise aze gikko wagga attuma hasi maarara eqqisi banda kushe saasidi ha sillishe woykko eskishe diza izaakka qonxisi bestiza mizillekko

issi aaho demba bolla cora asatinne issi makini biittisi izikka mabrate giiissida asakko mabrate shubukka maalara biittisa iza qon7isa misilekko.

Hayssa nuni be'ieshi diizay azi gikko kooronte woykko maabirate shubo woykko mitakko izikka hagappe kase baggan essi daage ha'i go'a immo dommizooga qoncisees

Heessu asati issi mina mittimati bhayllasohon eqqisi bandabenqa qogogotini istafeka sinta baggara addiisa adde bari hi poolisi maay'o maai eqqees

Nuuni be'ishe wekko xedishe edizoo telewishimi boynami issi odo gati didiza azi bootta maydi ba kushe sokotidi hawikka asameytu si odo gatishe beette.

Hayssa nuussi dumma dumma qummu ye'oti miku biishati beettu suna isikka hadandera hattikka beettes kartonera dizayidhikka beettis sammonikka shanchara beettis

Hayssa issi inde naya borsa ba'ala komputere walqada issi lo'iza sufora himittishi weekko kaantishi gessida misilekko

hayssani kao osanchathi waykko xidara diissa eretida asati maarara salben eqqidi sidda xeellishe beettis yisaafeka nam7i tarafikki maayo maayda asakko

Hayssa nuni beyashe diize azi biikko heeedzdzu maca asati haasamidi xeelishenne baari kushin dabkara oyqiza izi beetteesi istafeka miye baggara issi adde tukke uyishe diisa qon7ise.

kawu uso kiita oosanshati dhissi aho giittan hoykko andarasha giddooni diisa isi metisi izikka polisi may7o maydali qope woottida izaakko

Dumma dumma kareta maanyo wikko sarweta maamiso woikko fedaraale maanno maayta asati maonada utishi istafeka baggay ba hoofi qoboo tibi beittiza wocisees.

dumma dumma asadi ekisaawetinni banda afi balasxiryawotidi qobekawotidi boota waydasi missi supe mayda addesa sarotish beettizaa ha bisili qunqises

hedzzu naytu iddooni issi addi geli eqqidi oolinka aybekko ootizaa ga mitish idiis istafeka issi naya baqooriyen abala wotara bari manasebe ataga beettawus

isse keetta giddon cora asi maalala eqish isi adde topphe bandira pute keesishinne miyeera mitti beyishe beettisa qocizi gamisidekko

Haysan keehi eritida no7omikko soho gijisi iratees asohykka mela hummuri diisa gigikkoli asi yaada shi digessi uttede soho koba.

Hayssan meettiza suhuni cora asati sube maaydi dekkisa iza mitisi izikka diisoy issi keetta giddo doossada istafeka nam7a asati baryaben malasere wootishe.

Heedzdzu dhekara diiza biron keeteti uttida keetti loqishe woykko pooqe keetti beetishe deegtes izaafe sinda baggara mitika diiza suboy keehi lophiza.

minitan adane chababe geetettida macasa keehi eretida asa isaka hasayan baayfin manasele wotada issi bihani sufe maydegara haasayishe beettes

Dumma dumma woga qoncise maayyo mayda macamayti paydoon cooratidi kuppishinne durishe dizaaniti beettosona izappekka sinta magara motoron intida nam7anati beettis.

Hayssa nuuni biyashe dise mazzekikko ise chima abi woykko adde ba qoored duggusa foda xaasidi hupuda qurootidi sube maaydi haa seelishe gizaa qojises.

issi xeeliyode keehipe lo7izi eqqiza kilti woykko puuqe betisi izaabeka sinta baggara ahu qami woykko as balte diisi izaabe sintara issi adde motore laagish dees

keehi cora gidiza macanne atuma asati bantaqoorin baache utidi maarara uttishinne ekishe doosona izaabeka guyera eretisa wuga keettikka dees

keehin lo7iza keethe hayssa biitisi izikka hosbetani wolkoo paayateta naagu keetta milatesi izikka pooqi keetta ko hayssa bitise keezi lo7esi

hayssa nuusi nam7o yafara diiza keeti bitisikko ha keetikka pooqe kettakko izape sintara mila dinbikka beettisa qoncisida misilekko

hayssa nuni beyashe diize aazegiikko issi bootta keettay pooqi keetta gideni keehin xoqi uttidage bettisi izaappe guye baggaraka diza saloy xoqi beettis

issi nayiya keeha ordda ekkidara issi keeththa giddon woykko lo'o adarashan eqqaza ha xeelashe beetawus. izakka ba kushen qalabatte aatada nam'u baggara huuphe yedawus.

Paydoon keehi cora gidida attuma asati maalara ekidi keeke qorasishen beettees istafeka issi addi gasta gidida asi supermaaydi beettees.

hayssa muusi betizayasidikko sholothiye cidadishi dide issine attin sidamadara salo mura maaydi hasase udushi meekko disifen dobbishe beeteesa

Harisha miidi beehibize harewitu isse kehe xibida kaneta bidani ba sintaaru wayenno wutizi beetisi iza bolla saabeta gaydeyka isi delanne musundammanne usu udai laabbuna.

Issi aakime keettani nam7u nayti biitusana istafekka sinta baggara deeza naya haakimekko issi aayakka bare kushin xale oykada xeellashe beette

hayssali nudi dheeshe dizee azeekko mam7o maatina maceti sufe moodi izaape agakowoykko warakata ekiti biishe besees

Issi adde faayatetti facizo izi mombara bolla uttidi batohonne ba kushin boota saaxidiya ga wechidi diisa nam7o ayti beetoosena izakka mota mayada kushin ushsha oyqqas.

Hayssa beettiza misile azi giikko arbamici mimareste giddo gelishin kareera beettiza misilekko haysayka xeeliyode keehippe lo7iza qoncisa miishakko.

Maca nayti banta geesheteta naygalasi kushshida miishatoppe issoy mooleseya hayssa minni beeshu diisi azegikko coura moolese ehini dimmishe diisa asa gessees

issi adde nayzi haasemidi inda bolla ichidi ba kushepe suuta immidinne ha dandeera ha ta oykkidi miicidi beetees isikka zo7esufi maayisikko

Hayssan bootta mayoppe keexesi uttida sofooy bittisii izaape guye baggara gibbe shumu biretti uttisii izaape guera issi obekka biittisii ha sofo.

Nam'o asati ha xeedidine miixide dishezeti beetusina isafeka isso karbitaasa gidiri ba kushinka ushsha oygiri ha xeelishe geettiyis.

hayssa nuni biyashe dizy azekko nam7o hasata biyashe dayssi issina hakinne gidishene issina xaale ekkada balashi doktoreppe guddo siyyeda buttas

Ha isaadi maarara banta salbemaa yida cora atahi deegoosana isikka machani atuma gizere deegoosana isafe goyera gabbasufikka dilise.

huspitaalen namara naagidi kareen uttisa mosa ooday keehi cuura hasu hoodikka utto suhu dhaydi eqiza culla asiikka bettisi diissii

num7u dasati haasaya laytishin teesse izaakka ba goori abada qaaqaza aobegga abala xaaara issi gayshe noa kushin eeqesa gijiccashe hidoos

Hayta nudi beshi wiqo salashi diise raazimipo cura asuti issi soho gelin gutawiko gayshinaay eskidaaga biishe wiqo semmishe beetinese.

haarisa muli meeshen hieszu nayti baynta sokkoane zo7o mera saafeti utida masqabe miikko ekidi giddoni mela maata tookkish beyidu diiti

Haagisan taani geeshe giizo soon kosu caali gidizi aragerisha afi sen'ana siwikko ichadantsi maasso wekko go'a ibida miishi beetisii.

Hayissane isi adde ekizi bootta walaqata bolla xaafetti waykko sileti otisaba yootishe waykko asa bestishe diissa gojisida misile duusse beettisi dees.

dumma dumma asati isipe eqqidi ezgishe woykko issiba xeelishe beettees izafikka nam7ati banta ayifen manatsire wootidi loyitti tishi ooti asa xeelishin woykko ezgishe beettees

Issini mucha siya balibin monansida wootada hagasha bonida issi motoleken diqqila haatashediisha bessisi izife siltaara keehi faydinu cuwaagidiza makrofoone dees.

Hayssa muussi cora asadinne sufeti beetto suna izaafeka bolla buggara maabrateshubu7e kantizaage beetisi izaafe saa bollara oge bolla diida ushashinne ollekka betis.

hayzan goodan keehi daro worikko cora gidisa yalaganayti issimala maanyo maaygi banta kushinka wokka waraqatan issi nay footu okki meetiza izakko

hayssan taani beyasha diiszay azinkko isi suge beettise iza wagakka sintaara isi maca ekizaarakka beettosu izippe due baggara saynenni saamilekka kaxe didi beettise

Giita giita asati miko kawu usanjibinni disikinna geetetida baanda maani bollakka istemalata wuttida dhasati danta kushe firogendedi majjedi weppe haasayishe dees

Coora attuma ayssati issi keeta giddon eqqishe bettesi izape miera diiza nam7u addizi barihofeni qolo wottizi ista esqishe diisa qoncisees.

keehi lo7ida sohoni awtoma asati maalara egifi footo dedishin miitis izaafekka sinta baggara sokogira deeenne sabeka dettisi dees

dhura asati iisipe macanne attuma geezi ogera miishi bikko yitishe beettes istafeka nam7i giddon diisa addeni indee bare hophin qobootiti fiitishe beettes

Dubba dubba acuuara asafi huura qodisa maayo maaydi isi bitade eskishe mayko xeelishe diiza qodisara bisili hasuhun qoccisi geetiza ibiikko beettees.

Hayssa muusi biitizay haasa gikku issi firda wekku dummate ta haasabida kiitta asati utto sofi biiteesi izaa wombala bollakka asi baawakko

hayssa huuni beyashe weykko xeelashedisa dummadumma birooti weekko geetati bitesi iza giddonka dumma dumma qomgu miishati maaran wekko yafaran bittes

Issi keessa penge jora asafi eqqisa itikka biitisi izika banta kushini labtoppi oyqqisenni halasika ha seelishi biitis

hayssa nuusi nam'u addeti beettisikko izafekka issoy ba ootidoe ososi metetisi beekisi issi aawe bari huyon qope boottisi ha sedishi bettisi

Haysa nuni be'eshe woykko xeelashe diise ase gikko isi adde suufe maale zo7o qope woottidi kompitere sintan woottidi izaappe naababishe woykko xeelishe diizaa qonqisidis.

Hayzaan izi sohoy kehi 'izaa birokko hayzaaneka jora si duunugidi betishewekko haasishe beetees istofeka sindabagara otto mumbari beetees.

Hayssa muussi deettisa wiikko iglido somi keey gita ta uosajjafi itiyo wiikko tabbishe gicho sumi dimisi izikka asi baynna sohu mitisi.

Cora asati isse mita giddon eqqizi wancanne dimettiza sidota eqqiza asati beettosana istika keehi pe ufaayetishinne xoonni dii yiiza asati bandana bessishe beettis

hayssa nuni bayashe diize azinikko tooppe bandera qoncisada issi biisha bolla issi sohoni pirda pirdanaekko tuma haasalasi go7iza miish bettesikko

issi oorata keetagidooni lo7on yedettida ketadooni keehi lo7iza uddi darabisaara uutizi beeteesi hasooni maabaratekka edish beetesii

Duura nayti tamani wurhedi manaqitira izi banda kushe xoqu ootiti adda dere asa tumafetadinne ottanawekko immananizi banta kushe denti caaqish beettees.

Hḥayssa mooney beido misilemossi qocisido ehozieygikko asa nayti issi mooro otashine qashoketi gedisi doba mirates maarara ekiza biraga oyqida kushe kanche beetidosikkoǰ.

Ha issani saroteta numoti naanisida asati isipe uttizi tombishe bitisi cizikka baain qole wutti dinni bari sintaan haatta halandera wottiza izakko.

Coora asati maarara beettish weekko biitta fidha woqqizi fitishi deetes istafikka sinta bakara isi adde agappa oyqqizi fitishinne cuura asati banta homin qome ugottizi beettes.

ogi duunani coogidi gushasha oli ogi asa naychu payatitassi daro qoho gattana dandeesi hayssa nuni be7i sheeduzi daro quuda hokku paydon cura beettis

dubba dimma asimeekkon tirafike maayo maydasati isi heysuse mahinamooga kidi qoshasha aamutishi diisa iza gun7isa misili hayssa beetizee

hayssani issi hillani oge geegish diizaa oge geegissa kaamamekko makinikka uuso bolla dizi iza merekka bicanne goomi kareta gidiza beetes

Paydon coraase obedoona pidale agappa wokkidi obeni woykko heera beesheseta naanishe diiza isi beeteesi izafeka issi inde eqqaaso.

hayse wandaa meni neya shi dise aazigippu goyddimu attoma nayntin aysuse makina monla ekisede issi maca qobibotada afe kushasha saamootayda diisharo bessies

asa nayti banta heera giishsheteta nagana xayko cuura hargi weqqana dandees istafe dandedagani heera asi issife giditi addeneende heera gishsheteta naa gish beettees

Hayssa nuusi beettizay azeegikko taanni noytara xeelishi issi wogga bisha kaame uddu gomara himitishinne dumma dumma qoshasha caanidi hara bessa dhefishi bettiza.

Hayssan xeedano miikko beyano keehi dadu gigida qushashe heerappishe qesabe beettees kafoykka ise bolla dees issi makinekka haasofoppe qushasha ididi diisa beettees.

hayssa nuni beersh diisi asigikko gita asati heera gisheteta naganasi biixa woyqqizi macaka attupikka ogi fitishinne mooreta giigisish hambisile qoncise

Asa nayti ba heera geeshshatetta naaganagee asa naytusi koshshiyabakko izapfe dendidagani nam'u aasati oge geeshshatetta naaganassi akafan pitidi owykko dentidi beetees

hayssan dumma dumma sohoppe ha sohon shiqida qoshashimekko buuri beetishe deesii iza madanka zo7o meyana diissa magini beetishin asa mentika dentishe beetes

hayssa taadi7e mee shefeto sele shifiise asinti issi addi subemaandi pasenta haaganafi asintaka maqakooni modhida issi asin haasinshibettiis

Issi naassi guye baggi beetena shin sinti betishii bare kushen manaxile oykko kameera oyqini seelishe diiza iziikka qoncisi besissikko.

ha7i wodeni naashonal nayti kehipe durmasasi goshidi diisadeokko izaape dennidaga hameside bolla betishe nayta ayiti malagabeti zi gidi asa naytus markattishe

hayssan nussi qonciday aze gikko issi asanethusi birawe wego maashonalayde geetettida matabi kosishinn isikka moletiraba gidikko banda kushin giissana dandayoos gusikko

issi lo7iza sohoni coora asi shiiqizi bantasintan haatta haudera wotisa asati bittusana izikka dungosa radisa shurabi maayizi iza giddon isi adde eqqe

Ha isan deettida biishi eokko maashime asa meytu faayageta pelgeta si go7a imbiza biishakko ha biishika keehi daro gekko daro marcuo bira shigitida biishakko

Ha,izaa loosse meetizaae razifikko si wogga worakkata bolla xaabete utiza itoophiya isippe dedoos liiza kiita aattidi dizaaga bolla koosudammanni ichashu bira geetettis

dummanumma machanne atuma nayti banda gushin dubbandira giggo gandilla weykiti bilsibena giya gushuraabi bootta maayidi abigoolara biishin beettees

Dumma dumma qeeri makini oge bollara laaggishe diisa iza bollakka nam7u asati obe oyqqizagiti bari kushe pozidenti asa sarutishe diiza iza qoncesiza.

Hayssani miko biro gidooni isi maca bauedana minansida otada duunaka soo qalame tiyaada uttira iza beetooso isifegbeera supeka deese.

dumma dumma kawotetta kaaletid diiza asati sintabaggara uttidi haasayishu guuku tobushi diizasofoma beetisi izabekka sintara hatti hanandeera deesikko

Gammo dere muga gonjisida maayo mayda as ati maarara ibitishi biitis isika duguza maaydash istabi guira issi googoro kiiti biitish biis.

Hayssa nuni meyashe giize azihikko wogga bootta warhaqata bollani kareta xuufen xaafidenne salo mera gidiza birgida bolla boottizi bantashika pilsi ginna maayo maalaza asi

Issi addi baanta sinta hazaaridi makrofooni golla haasayeshi beetise isikka buutta shuraabe maayzi izaappe bi bogara cora asikka diissikko.

issi addey supe kareta maaydi bari qoorenka bootta poota xaaxadi bari kushenka makiro poone oygidi ha xeelidi miiciinne haasayishe beettees

Ha isaani aysi is deetetisa dibiciti cura asashishedi haasisi shenqo topphishe beettif izikka dam7a baggan utteti isi maca yudduntoda haasashe doso

issi dembaani cora nayti pisipi ekibi baynda kushe fudimentidi asa meeta sarotishe yeepu kiita attishe diizanayta qol7isi bessida gije lekko

hayssan keehi cora gidissa asasi maarara ekisabisikka beettosona. isikka kawo oosancha gishin iza sintanikka ottida ooda cora mayti beetto sona.

Haysani nuuni biyashi dise azifikko kin etida asati issi s hoodi miisha bessi shenne sufe maalda issi adde xeelise gidi etas odishi bete.

hayysa nuussi beetizaay aaze giikko cora polise asati utijaasupin iza giddon ise naya eqala walaqaqappe nababishinne bari kushen makorofooni oyqizaysa

Hachcha duunani cura asati eqqisaagiti beettosana istafeka baggay mandahoogen sharbe xaaxidi haasalishinne baggay uttidi futo bendishe beettees

Hayssa nuuni bayashe dise asi gikko agira makini biddi diishin drafikke xeelishe woykko pitishe deisa gojjisa misili hasoho bettessikko.

Hayssa nuni be ashe dizi aaze geykko issi polisie geykko sarusota naagisida iza bollanni makropoone asi zaaridi bessishinne izappe guera coura nayti bettishe dees

Numitan weykko nodoregitoane banaura isporte gummo weykko kilibi gidttida sobekka de'esin iza peeka hasuhuluni beeshi diisa suhu bichaade ispol kilebe disi.

Hayssa yuussi beetiza asayikko nam7a asati womboran ootishe iissi poolisi ekisi asasi edishekko tamarsishi diisa ondissaza misilekko

Hhayssa muuni beeshu hidiisay azigikko issi polisi obolan mutidi dharabeeza zeempidi moraqatanne biire oyqile xaafishenne ha xiillishu beettees.

haysa nuusi qonxiza yuhoy aazagikko issi addi kophi wotiri ha xeelishe diisaage federaalekko izasikka issi beetani sufe maydage cilo imii deesii

Mite giddoni paydoonke hiico ra geeeza maarakala kayati deyosana ijikka topphe bandira palekushon oykisi salpen eqqiza iza besidi diiza misidii hayssan bettisikko,

issi biittenne nu heera saraeta naagisida polise woykko federaale geettiza asati hayssan maarara ekkisi sintara diiza issi adde eskish beettees

Na'u saroteta naagisida fedaraale gidiza macane atama awusanchasin karaabey baqidis masaari baydi bantaogur gobootidi kareta maayo maaydi ogeera getis.

hayssa daadi nashi heddisi aziikko dubbadubba falise maayo mayda asafi badda kushin supe pakkini dabbo shaakana hadushin biitissa izaa qodese

Nu bita saroeta naangisida polixeti weykko bagalakayati maalara ekizi banda tuhun boottanne banda kushin banda dheessanka bootta addidi tope bandira sindara kammidi eqqisakko.

taani beyishe woyko xeellishe diizeay azee gikko cora asati hisife shikili issi sohon uttizinne istafeka asintabagara hayllanden haatti diizaagie beetessikko

baktoriya awi ahimadi kareta sufi mawdi mumbara bolla uttidi ba kushiya fudesoqu ootti bentidi pasintanka mayke muottidi asa medusi yutish betteis

hayssani issi heerani cora asay issifi gizidi puute tokkishe bettesi izikka trafike may7da asi sintara beitishe diiza qoncisa miselekko

nu dere eretida asati nam7u asati biittosuna izikka duktoriya abi aymadanne issi macara qasikka adaane shabefeti diigettau sukko

Ha7i wode subeeri iggo midosafi bitida uyssafi kaleera asa dentusi daro go7a inbida wusika bettisi he wisika sazeen yee taknooji qibe geetethi erettes

Doktoriya abi ahmen gietettida qasi hayssa muni beeshe duuna dabidi fareta sufe maaydi paasintanka heessu makiropoone wotiti haa sayshi geettis.

issi keeta sentane uyddu adde eqizi jarkani woidda haatta ekidi bessishe liisi issikka ha ilandi woykku jarkani kometa waykku boota giizi tuceti uttis

issi aho obira jura attuma isi hibitishe bitto kaddishe bittees izeekka kara oosancha getibe erettu sana ayziyapfika mibaggara dandabe geettees

issi adde sufe maayidi basintaana hatara halandeera oykkisinne makorofoone haasayishe beettis izappeka buye baggara jola asati dhekisahageti beettosa

hayssa paydoon doora gedisa maca asati isi gitaab oyderekio dharapsi gonga utisi oddo su shi yuukkio iskish bulutisa qoxisida bisileenas

hayfe kaso wodey hibichio kaamithida sadiwerge zawudi keesesida maca bawo7e yedada hayfe manaserobitana ba qoorinka goosda hatara sufi mayyda beittoos

dotoriya abi aymadi hayssa nuni be7ishe kehipe lo7esi izekka miicheti sufe maydi ha semmi pooto dendiza izie aaza looyakkonne bessees

hayssan jaana asay ekisi issala haasayshe beetes istafeeka isi hadde giddon badoona masken goordid beetes isi inda sindara yootishi beettees

xeelishi keehi lo7iza maca nayti nam7a giditi sintaara uttiti miicishinne mantaene do7o qobe wottiza iza gikka lo7etu uzuna hesaarakka coora asati uttish mutes

Hayssa nuni beashe diise lo'o uoso saamenta giiza sufi amaratu duunana saafeti uttidashe issi addey giddon eqisa izikka bari sentan waraqata wottiza izi bettissikko.

Maca nayti na'u baggan giphibi kowaatse kaa'ishi bettise isikka giddooni mandara muykizi ka'ish mukuro wodishe diiza misime mursi oncises.

Haysay asaybayziyonne shammiyo sohokko izankka cora bati beettoosona karera dumma dumma mayo kaqqidi wottidoynne nam77a adde shammannaassi yiiddi dizageti beettoosna.

hayysan paydoon daro gidida woykko cora makini bessishekko izikka dizo sohone issi cora attuma nayti eqqiza izi beettesi hayiza bollakka diiza asikka lo7okoa

issi aahonne gita katama giddoni asay maalara woyko yafarara eqqiza yyi miteesi hisaafeka baggi bawui zantilla oyqisa iji miteosikko

Hayssa muusi beetizaweykko boncizay hazidikko isi ketape giddora efizaaweekko hamashisa ogeera cora asi yaannehanne imettishi betizaaweekko qonceza yuho

Cora asati si mitha giddo shifidi koan oyde bolla uttidi haasayshe weykko tobushey diiza iza qoncisza misilekko ha misile gizedi bettessikko.

Haysa nuusi bitisa misile nusi aziu gondisun giddo issin jora mita giddun wolko worane tabaare nayti wolko ammano nayti beettosoda.

Asa naytusi dumma dumma kushsa kuntanawusi giyay kehipe koshesikko hayssa nuni beyashe disi azifikko dummadumma yuhoti giya biddon betishenne asa nayti shamishe betihes

Hayssan marara woykko salfera cora asati utishenne issi nam'u nayti caama quccidde diyayssa ha nayta beseeskko . Izappe issoy qoobe wotida adde beetees.

hayssa nuuusi beetisa yohoy aygondasi miikke gogga aahu su holi daro asi yaame haanne kanti bi diisa iza odesi lessida yhokka isin taannika issi agde hokkifi beettie

Dumma dumma makininne qasseka asi hemmitishe dees. Oge bollakka bettisi makinikka ayissa naata issisappe harasa efanasi go'a immiiza miishako.

Hayssa musi beetiza azeegikko heesu misine maalala beetisii izaafekka issuy makina keehi coratii beetizanne asikka coorati beettiza iza qoncisi dossees.

issi naya hamisimi mina biittoosan isaka ba kushinen maxaafa mikana uphe abussa du7e yettada bootta shuraabi mayada micayda diizaaro bessees

hayssa nuus beetisaaya asi gikko ishi bitta bolla xaafethi ootiza sufi mitis isikka woygi gikko dorse loochi miiziri xaabetti matisi asoonka mitika betis

Hayssa keehi lo7iza issi naya beittosukka isakka duggusa afala maayada baruhupe yetada arsa bolla ichiza iza beetaa doosa

ha hissani ha tay issi xoqasohoppe duge afa kokkishenne isi adde may7o mayni ha baggara ekisi hata bessishe diiza bessiza woykko qonnisada biselekko

ha isha ataani beeshi diize azegikko isse qammane heesu addeti dursa wikko behe shapishe beeteesi ise yaddikka guyira mobaale caddees

Qoodan keehi cora gidiza asati woga maayo maay7idi banda kushinka halandeera haatta wayqqizagesi mita gitu beetisi deyosona izikka beyana kiisa asako

Hayssa muuni beyisso miside nusse aas gocisi misiko coqa sohoppe hathi siqa gokkishinne isa matani qililonne guttanayti gisaagiti miitusae

Heedzdzu nayti borsa bayedi qobe mootidi bari kushin mita oykkiza nayti issi wora giddon beyttoosuna izikka hara saappe domoosana moto beyana yida nayta

paydo dora mayti issi keete sidani denban eqisi banda kushe pode denti michizi ufaytishe beytosan izafeka jorati maydoo bolla furabe issi bera

xeelilede keehi na7iza naya dubmadumma merara diiza qabes may7ada mawubekka nuita dalissada qorin masqale wottada ha xeellashe diiza naynya oncisidis

Hayssi keehi lo'iza sohoy nu heera beettisikko iza bollakka cora nayti eqqisi beetto suna istafekka goyda diiza isi adde bootta maydi ba doofun qobe wottizik.

Heessu nayti issi mita jiddon isi adey ekisi moom7u pachati uttisi ha seelishini mooto melishi meettis izikka ba kushun qogo onqis uttis.

cora nayti issi sohon be7ana woykko xomoosana gizi biza nayti beettosonakka;izikka issi mala bollara boota mayo mayidi macanne attuma gidizi beettoosona.

Ahu deemmagala oddu nayti qoometi eqqisagiti beetto suna izikka isi yeho poncisiza ma bootta bolada maay'di beetto suna istappeka me baggada coora nayti beettes.

Hayssan nuuni be7ishe deyssi aaze giikko cora asi maarar salfi woykko yafaran eqqizi dooro dooranassi waraqata woykko kardde ekkanaassi naagishe diza asa bessees.

Hayssan cora nayti maarara eqqisi dijitale matawuqi diigissishi woykko kessishi diza izakka mitese izappekka issi adde bari sintan waraqata wottizi xaafishe des

coora nayt isipe kompitere kiphassi dilidi di ishewekko nababishe beetes izikka maydo suufi sabimerabidizi ubaykka isi merakko

Dichitaane motoaqi asa naytus goyni korshi daba hayssa nuuni beyashi diisee coraasa isipi sddi diichitaane matape keesessana giish bettesa.

dumma dumma yelaga nayti maarara oykko salfeera ekizaabesi beechu suna izafeka mabpe utili boraqata bolla ista sunta kubid diida ishe beetees

hayssanto qoasiya ka7iya biiti isip figidi dere dhilgaba miikgo doro dudulo kosh sina giddi adda kushen parge ogibi beetesa izaa qon issida miish beete

hayssa didi gesha diisi azigiikko baarara munta yekosa bikko salfe naagida tagali bitin eqqisi bitis izaafe gidonga isi mila dubbare dees

issi keetta giddon cora asati diishe bitisi izikka dijitale matawuki keessish biishe iza garsan issi inda tirafike maayo maayosokko.

Hayssan guutha tamaare nayti banta yuniforme mayidi digitaale matawuqe ekkana yiidi kaamera ayfen wottishenne issi na'iya sinta baggara diishin.

Heessu meeti issoy issoora hasayishinne toppishe beettees isikka doro doorisha maayo olora maayni madda qoregga baace attida meyti beettishe beettees.

hayssa haluni mershefikko seellesh ia azigikko nam7a nayti dooriso mymaayli wura gatabura xaabishenne hidzu nayti yiie otidi betes

Hayssani yalaga mayti issippe uttiza geeti ayfe bolla kamera wottidi dijitale mataqe kessanashi ashara bariga immish bettiza weekko qoncisida musidekko.

Hayssa nuuni beeshe mikko seelashe dise asigikko isi nayya sintabakara ekaba issi mada maayo baayada dijitaale matofi ekkadassi ashara inishe beettees.

Hayssa nuussi beetiza asatu paydoyy koodan yeerissa gidishini istafeka issini addey komputere buchchidi weykko asa ashaara ekidi diiza iza qoncisi beessesko.

Issi timirte keetta nayti issi mala minboronu maayine maarara ekqiza izikka beediis izaappe sinda magara nam'oo nayti digitali matoge komputere oyqqisi utilashu beeie.

Hayssani duuni biishi gekko xeelishe diise azagikko issi inda sharbe mayda ekisa izade izi addeykka ismiyeera eqisi bahoben qobe wootti sikko.

Paydoon ichasha gidiza asati masha oyqiti dabbo shaakkishi weykko caddishi beettis isafekkaas dabaggara muuzey maarara woykko yafara beettis

Issi mana kootinne isimana sode yittida utuma maynti maaraga kandishe beetiis izikka isponte uutisa asha midatiis ayssi giikko izi mayde maydo qhincis.

Nuu dere giddooni dummadumma tookowas kaayida citi beessisikko izaappe isoykka hasehon dummadumma lo'o maayyo maaydi maalara eqkizinne utimi beetis.

hayssa nuuli deelashe diize hasifiikko maca meytu toho kowasiya ka7ida yeerati maayara banda mayo maadu ekicsha isa qodhisida misilekko

issi toho kowase munasida bala sohoni cora nayti maalara huykko yafara naagidi yuushoun eqisa izaabikka biittosona izabe guira miitikka desikko

nu dobe milteni toho koasse attoma nayti dikegi doosessikko hayssa nuni meshin toho kwasee ka idi diisa nayti nam7o citi beetesikko

hayssa muussi na7u nayti beettosana izikka toho koase kaasanchasi kowase emmishi diiza nayti beettisi izafe guera cora toho kowase kaasanchasi beettosana

hayssanainne mayishi disee azeegikko dum7u cita isportera wiikko tohaa gwasiya meyti isso issoda kushe ibidish diizzaa qoncisida misile a unsilie

Paydoon oyda gidiza nayti tooko haase kaashue beettes izikka na7ocita maayoykko mayda manayara diiza nayti betessikko izikka kehi loo7es

Laatamanne oydanto toopbe wotta wokka wodida giiti curati beettosuna izikka banta wotamayo maa'idi ubita qoncisidi deezaa gitaqo

Tooko aasiya attumma honko addenayta kanche kaynokko macanaykikka baantamaata nangisidi tooko asiya kayifaan eritosuna hayssanka cora kahida mayki isipe biittosuna.

tohu kowaasse demmani kowaase kaasanjhati ka ishe beettisi izakka xeeli didiza naatini demmape yuushon uttizi xeelishe beetese demmape gaxaarakka keetti beetishe dees

Yelaga nayti too kuwaats keehi tusida gidishinka hayssa nuni meishin soho malaya mayza naati maarara wuykko salpera eqqiza izikka biiti siqo.

hayssan tani xeellashe woykko be7ashe dize woykko gutta nayti toho kuwase kaa7idi dishini izikka kaa7iidi dizo kaa7ay woykko dembbay keehi lo7iza sohokko.

Issi merara diiza may,o maay,da adossa attoma nayti maalara esporte oottezi kushe nam,a asasi immishenne asa sarokishe diiza un,issa misida.

nu biite giddooni dumma dumma nayti macika attomikka isporte ootish beetees haisa noosi qoncisa aaze gikko macanne attumma nayti ootta isporte ootish qoncisida misidekko

Hayssa duli beetisheeweekko beyashieetis haselekko issi yelaga naya wota wotada soolidaara maaye maayedara bari kushe dentada gisto suko.

Yelada attuma mayti too kowase keehi duses izaappi bendida gaani heedzjzo nayti belasohone kuwase kaanaa hamishe diiza qoncisida misimetas weytishe deessa..

Hayssa daali biyashe diizee haaseygikko issi too kowase lemmani doramenti medushimekko kowaasse ka ish meetees isabekka issoy sida waggara diissaawi minci beetes.

Haysa nuuni be'ashe dizay gikko issi hodon ihiddu maashinae asa naytasini daro go7a imiza miishshane woykko miishshakko ha go7ayka qolchise beetes.

Hayssani keehi lo7iza aaho katama giddun issi adde supermaaydi bara kushin waraqata oygidi haasayishe beettisie iza bollaka kameraanne makropoonira issi bessees.

Hayssa hamuudi beeshe diise hase gikko asa naadurse daro du'a imbola adeeza tele bir geetethida qocisa misile hasohuuni isi adda urisiri beettises.

Hhayssa nuussi biitini azugikko issi miissay wode hido bootta meraranne salao melara diissa betisi iza bollakka bootta maayo eqqi uttisi

Dumma dumma mashinati weykko wodin ehido mashinati hasaan beettosina izikka duno balqanas maadisa weykko qu'a immida miisha geetettiri eretiske

issi adde kareta mayu may7di ba cammaka wutifi si maashine mita bolla qalxishi dees he miishikka magaze geete sibi erethizikko

tamare nayti dumma dumma banta tamare naassi woykko xano7anas go7a inniza dabtari hasoho dihessi paydan beettes izikka mirara sabibera gize beettees

Hayssan beettidi diizaa miishinossi daro go'a immisikko izikka asa naytu kusheppe cugunta cigganawoykko digganas go'a immiza wode ehido miishakko.

Hayssan miitida miisi asa nayti maamurati go'ettidi esuura wodenne wolqa quppidi ko'anatanawikko hata bintisanas maandiza wudi ehidu miishekko.

Haysan asi beettena sheni issi kushi girkida woykko keetta qalame tiishe beetise izikka lo7iza halotani qalame tiisha diisa izikka bittenakko

hayssani dumma dumma merara diiza xaafoos maandiza miisha diyusikka diza meraykka maatamerika du7esiko salo merayka de'esko bootika de7esiko

para geetettiza somedosay asa naytas isibessappe harabesa baanassi maaziya oykko go7a immiza mehekko izikka hasuhooni paragaare bolla asi uttisi geettees

issi hara gare woyikko hari somelosodoppe ista gidishini hayzanka hari haatta totalera caani ekidi issiso biididizaane qonxizi beette.

hayssani duuni deashe dizee azi diikko issi pooqe kiitikka beettisikko iza bolla xaafeti uttida issi erisookka deyssikko ha erisookqa dilebe nemahina malawuca gizee

haatta issi besapfi harabisa ifidi disha makini bitisi iza meraykka boottako iza wollaka isi naa eqizaame bitisi

Nam,o maginati eqishe beetis izaafeka giddone cora nayti pudde miisha keesishe beetis izaafeka sindabagara waga deemonikko worikka beette

issi adde ogeera mikko asbalte bollara bica kooti maayyi motore bolga urdidi ha simmidi laagishe diza isa qonxisida misile ha misigeekko

dumma dumma meera diiza maayo mayida asi isi keeta giddo gelishene izaafeka miye baggara koota mayidi eqizay beetishe des izikka hemetishe beetis

Hayssa nuni bayashe diizee azafikko issi inda hokadanni issi addiikka bagina miyen eqqiti sinta biishin bitisa hamisile wodise sikko

hayssan honi bearshu dise azimikko issin makinay olaa misha abola tookki ekidi issii awira biiddi diishi waykko raagishe peetees

loytti xelliyode keehi lo7ida be7anassi aypen keehippe lo7ida keetti beettesi ha keettika buroon keexessi wurida keetta gididi keehippe lo7eesikko.

Hayssa nuuni beeshe diize azemikko machane atuma asati banda duunan maskewotili soofe bagge maaydi eqizaabitinne ha xeelishe dizaa izati getto sonna

dumma dumma merara diiza ketti buro keeqettishe beettise izin tanka lokefi diisa nam7o illeti barizokku bayidi efishe beettiza bishe

Hayssanni miney beeshi disay asigikko biroon keeteti beenna gieti miiko poogi keexesi diya gimitis iza giddunka cora muntinnee miitisa isaa

Ha issa anusi beetiza keetikeehi lo7ishenne ha ketanka soofikka oydeni cola maayoy bessishi weekko uttuzo oydeii xarabhesikka no7iza izi beetesa.

Keehi lo'ida oorata kiitti hayssa betteese izaafeka miye baggara biro geedhetidi diissa pooqe kiittikka bettesikko izaafey bolla baggara bettidi yiida saloykka lo7idi bettesikko.

Elingepe di'iya isi gite diyoossine yioossi bessido berhe isipe diizawe betees hasumika mala goota giise elebtees.

Hayyssawan issi ahu woga keetti biggo pooke dettishe dees izabeka girsa baggara cora melagameti diishin maabarate shookka beettes izabe sindala issi baajajje beetires.

issi ketha woykko timirthe ketha gelanassi bessidi diza bolla baggara xaafethida tapelli woykko kare dooya diizage beetesi;iza miyenkka ogeka deesi.

heedzdzu musoleme nayti timirte keetta woykko yimborsi gibbini alga bolla uttida izati beettosona he izikka banta hupeni maata mera sharbe xaasi wootis

harysaduudi beeshe weekko seleshe diise haseegikko buduba taborenayti babda yudu korgi baaydi issiso hoodi komputere xeelleshe weekko beshe dette

isse sohon huykko issi geetane keehi gasta deega asati dambanumma wohaqata oyde boyna wootini saabishi hiikko faakana fata dishe beeteza izaa gujises

Dayishe nayti issi sohooni issife wuttizi tamarishe beettise izikka koyro kifile milatiza nayti badda sintan dabtara wuttizi ha xeellishe beettees.

Ha'issani solo mena hoykko semeyaawi biibi xaafetida ogga wora qatanne kaqeti uttiza yohoti beetto sina izikka addi didiyo kiti yekaatite hidatanne naafi biidi dhaatanne ichasha giissakko

hayssa nuni beettiza aaze giikko issi qorqoro keettay qarame tineti uttisaage beettizii izikka maatamera dissa qananamayizi biro keedhettida kiittakko

hayssa nuusi beettiza misiri bolla addeli maci issife giidini maalara salafeti uttiza iza beetizikko izappe nam7a gidi zaaneti borsa ba iza era qoncisees

hayssa nune meyashe dizee aazaydikko nam7o asati balda goorene bodha yekidi isi tamare nayti goyto imish bessiza misile qocisees

Hayssa nanni beeshe diiza adde aazebikko isi adde basinta hazaaridi ba kushin makorofoone oyqqibi woraqa taka woyqqibi ba qooren afala xaasidi ayfen malansera woti weetees

hayssa nuossi beetiza miside aazibiga addisaaba inbalastia ayibalasteka keehi isa soho gidini daraonetussi tibirti hagasha inbina soha

Hayssa nuni beeshe ogiikko nuni xeedishe muusi beetiza bihoy azey giikko ooratta kartone bolla dishi geeda oonne doybenna diqeti bessida qoncisees.

Hayssa duuni beeshe mekko xeelishe diise azuolikko cora asati maadara eggizi issana7i uttido ayfe beeshe xeenletis izikka ba uttiso ooso bessishe metees.

namu7o asate ogeera hibitishe beettees izikka oge keehi boretti uttidawekko shuchcha geeza ogeera hibitishe bettis izapfe guyerakka cuura asi beettees

Keehi gita aho katama giddun beetiza isi ogi bolla cura bajajji naagitishi beetees idapfeka miye baggara dumma dumma keehi lo7iza keetteti beettoosana.

Gam7o makinati ogi bolla biishinne istapeka biye baggara isi pilisi eqizin iza mochishewekko haasayishi dessida hamisiminooss qoncisana dandaesikko.

keehi lo7ida korkonchonne aho kame bolla isi biitta giigissa makini haa yiishe detis izaafeka gaxa baggara isi adde ekisi xaellishe bettes

issi aaho ogera cora makili miishi ddis isi makinappe siyaddi haasashishewekko terafekki ginisi uochishe loeteza qon7isan miisheqo

hayssa isi mela sohoni biro omerkishi beittis iza bole lakka heeso nayti eqidi ha xeelishe badda kushinka hatta wayggida izi bittisikko

hayssa nuuni be7ishe woykko xelishe dizoy aaze giikko dumma dumma asaa naytussi go7a immina dandayida mashineti ha sohoni nuuni be7idoogeti beettishe woykko qoncishe beetees.

hayssani issi xofekka guyera beettishe hezdzu pikaneti eqizaageti beettosuna istafe nam7a addeti gudungusa maaydzi bari hayfenka malaxele hoottiza iza besseessikko

baydon cura gidiza ase issato qidi haasayishe beettees izaabekka oitati wikko muherekka diisa asati terafike maayo maay7da izaakko

Hayssan beror diidishi diissa sofui beettisi ha sofekka hatta asameytus go7a immana maaddisa yookko hayssanka mala suhi beettisa gizikkokka keehi do7es

ichashu asati issi keetta bidooli eqisaameti beytoosuna issika keetta keerhise asamiqu gugi bolda diisa tirafike milessosuna izapegibeera keetti deess

Dumma dumma bitappe yeeda addeki weekko dumma asati banda qoori bandaberi buga goddisa gooxa xaasidi baggi qobe wotidi isi beeta gobaishnhe beettes

hayssan cura asi isi soho yalesi beettees iza giddonka cura miishati haatta tubbonne haatta waati go7ettanassi maaddida miishati beetto sona iza asatikka isipi toppishe beettees

haatti asa naytasi keehidi koshiza dabakko isafe diadagani haata giigisiya niissu asati haata bukkishenne biitta giddo giigisishe betisa punqisees

Hayssa nuni gashe dizee azilikko issi mela sofoppi milera ciilo maatine mitti deetishinne salu7uka beettisi digissa sofomusi phunxisida misilekko.

nu biitta gidoni dumma dumma kawo eqotuppe karera asa na7itussi go7aa immiza eqotati daroti de7oosona izapekka hayssan nuni be7ishe dizey issuwa giziri beettisikko.